Chipembenene chakamhara pamuti une makwati akaomarara. Chipembenene ichi chine mavara akasiyana. Chine mavara matema, chine mavara eyero chine mavara machena.

Bhazi rakamira parutivi rwetara. Bhazi rakatakura vanhu. Bhazi rine mavara machena neebhuruu.

Sango rine matombo akaturikidzana. Musango umu mune huswa nemiti yakaoma neimwe ine mashizha. Panzvimbo apa panoratidza kuti panorasirwa marara. Parikuoneka kuti pane nzira dzakawanda dzimwe hombe dzimwe diki.

Vanhu vakaungana panzvimbo yemabhizimusi , vanhu varikusanganisira vechidiki nevanhurume vechikuru, kumashure kunoratidza nzvimbo inotengeswa zvinodhaka, vanhu vakamira vakatarisa panotengeswawo zvekudya.

Muhoro mune vanhu vakagara pamabhenji. Vanhu ava ndevechikadzi nevechirume vari vanhu vakuru. Kumberi kwavo kune munhu ari kuvatsanangurira.

Nzvimbo inoitwa mujawa nemotokari. tirikuona motokari imwe uyezve matayi anoratidza panogumira mugwagwa unenge uchiitirwa mujawa. mota iyi irikufamba ichisimudza ghuruva rakawanda chaizvo.

Nhiyo dzerudzi rwemabhuroira dzakaisirwa chikafu muchitini uyezve pasi panemashizha nematosi kana kuti madhokororo, makaiswawo raiti.

Motikari hombe yerudzi rwe gonyeti. Yakamira panopakwa motokari ine ruvara rutsvuku, ruchena ,nerwe gireyi. Kumasure kunechitoro chinotengeswa nhumbi.

Ruva rina mashizha akareba ari egirini akarembera. Paneozve ruvanze rwakaiswa kongireti uyezve pane ruzhowa rune gedhi remasimbi.

Ndiro yegirazi. Mundiro umu mune sadza rakawanda. Ndiro iyi yakagadzikwa pasi pane matayera matsvuku neeruvara rwegireyi.

Nzvimbo ine zvivakwa yakatenderedzwa neruzhowa rwesimbi. Mukati meruzhowa mune maruva neuswa huri kuratidza kuti hwave nenguva husati hwadiridzwa. Midhuri iyi haisati yapera kuvakwa.

Vatambi vemutambo we ragibhi vakaungana vachisimbisana zvinoitwa kana mutambo usati watange uye vari munhandare ine huswa hwe girini.

Miti yemaruva mapfupi nemarefu. Pane juraworo rakaiswa simende asi risati rapendwa. Kumashure kune mudhuri webhizinesi wakapurasitwa nesimende asi hausati wapera kuvakwa.

Amai vakagara pamusika wavo. Musika wavo une madomasi, unema onyeni une mashalotsi, uye pamberi pavo pane kadhibhokisi ravanochengetera zvinhu zvavo.

Maruva akanaka anemavara machena, matsvuku ne pingi. Maruva akadyarwa muvhu dzvuku rinoratidza kuti rave nenguva risati radiridzwa

Mugwagwa wetara kuruboshwe kune pevhimendi yakaiswa zvidhinha zvidoko zvekudhekoreta nemaruva. Mumugwagwa tirikuona motikari ine ruvara ruchena.

Imba iri muyadhi. Imba isati yapera kuvakwa. Imba yakaiswa rufuu yemataira uye madziro akapurasitwa nesemende. Pamberi pemba pane imba yakavakwa nepuranga uyezve nechekurudyi kunetengi remvura.

Bundo riri pakati pezvivakwa zviviri. Bundo iri rinosanganisira tsanga, mahuswa nemimwe miti ine maruva epepuru.